Basaani babili bali musisaawa khebenyaaya, umulala wakwarire i’tshirt iya blue, ukundi wakwarire i’tshirt imaali ne imbaale khebenyaya musisaawa, khundulo khulikho bisaala.

Bibindu byesi bakhola mu byuuma bili'wo batimbile ,iliwo kyimilyango ni bibyuuma bibindi bisili asi ,umusaani mutwela wakwarire isaati iwanga wekhale khupikipiki yewe wakwarire ikofila ne bakhola bibyuuma nabo bali lwotayi bakwarire bifulaani bileyi

Ba bana bafiti ba basoma bakwarire uniform bekhale balolelele khe beyika byekyimikhono nga nebali ni khubitunga.

Lugudo lwa corasi iliwo ulwama lwataayi ni luniina no lutsya bukhikha, khulugudo khulikho sipande si besemu babyala bi saala ni tsi motokha tsi fiti tsemile khulugudo ba bandu khebakendelakho ba bandi.

Umusaani mutweela khapiringisa igaali ne wakwarire ikofila imbeseemu isaati iye kimikhono kimileeyi, imbaale indeeyi ne bilalo, basaani babandi khabaama inyuma khebeekha kumusiila nabo kheba mulondakho, umundu ukundi wemile khundulo khwe luguudo, ukundi we wemiile mukunda khalolelela ibibira khuluguudo

Khakhobe khali mu sitsakha khaninile khu sisaala khungaaki khekhaale kharandala kamooya khu mubili khwosi kwalolelele bili khutsya mumooni.

Umusani unaba shishalani wekhale khushalani shewe alikho anaba khundulo khwewe khulikho ibaafu indandafu imuli hambi

Kametsi kashendela, bisolo bikona mumetsi bilala bya bonekhele nga gonya, ni bunyaasi nabwo bwananikhile khururaka mu mabaale kali mumetsi.

Tsinzukhi tsingali naabi tsabusaane atwela etsiwetsa isi tsinyala tsatsowa tsakhoola bubukhi bulayi bwesi babaandu banyala banywa

Umukelema weboyele ingubo wakwarire i't-shirt iwaanga, umukelema ukundi wemile kha mulolelela ni umukelema ukundi ali khanaba.

Umusaani uli khuvuga i'pikipiki wasutile ibindu khaninilila kumusiila, itiika nayo khekhalisa luguddo yamulolelele ngesi naye ali khwitsa ni pikipiki.